Tontonema ayɔpõĩ mine la a do zeŋ yiri kaŋa kyɛnse zu a a ennɛ sola panɛls mine a te na bɔŋ nyɛɛ ba bayi mine naŋ zeŋ kyɛ ka ba bayi mine meŋ zɔɔ, kaa kaŋ meŋ a vuun a wo o naŋ derɛ boŋkaŋa.

Bondinõͻ kaŋa la biŋaa kyԑ sԑŋ. O poͻ ten a baŋ nyԑԑ gyԑlee, nԑne, ͻͻdeԑ, zԑvaare aneŋ taaleԑ kyԑ kaa mii paa biŋ a lzmbooreŋ kaa a zeԑre meŋ dogelaa zu.

Naasale koɔreba mine la a ko. kaara ba boma ba naŋ kɔ. Ba bare nembata pɔge bayi ane dɔɔ boŋyeni. Ka a pɔge meŋ pãã su kpare ka calare e giriiŋ ka ba pãã a are wɔɔl kaŋa puoriŋ. A wɔɔl na taa la moɔ yaga lɛ.

Yie yaga mine ane lɔɛ yaga mine la ka vũũ nyɔge a zaa kpɛlɛŋ a didi baare, kyɛ kaa noba mine pãã araa sori zu a kaara ka lɔɛ wa para meŋ a are a kaara, kyɛ ka nyoore pãã yire a zie kaŋ ana a vũũ naŋ naŋ dire.

Dͻbͻ mine la are ba toma zie. A toma zie ŋa taa la masimbԑrԑ mine. Ka a kaŋa are a wo onaŋ tona toma ne a mansini kaŋa ky3 ka a kaŋa meŋ vuuni. Ba tuŋ la zupili peԑle a yԑre kpare dԑgԑ.

Tontonema bata mine la a are tona toma. Ba bayi nyɔgɛɛ a masen zie kaŋa. A ba bayi naŋ nyɔgaa masen zie kaŋa, ba kaŋa eŋɛɛ guloose peɛle kaa kaŋa meŋ eŋ guloose moɔne . Kyɛ ka ba pãã su boŋ kparre moɔne ba zaa meŋ are...